Kohamma shee m boŋɔ ka niriba kohari niɛma ka so ba moto ʒia moto maa tooni nyɛla zaɣa ʒee ka pili helimenti Ka ye liiga vakahali ka ye jaketi zaŋpa ka so ʒia ka zaŋ o nuhi labisi o nyaanga.

bihi ata n bɛ kom ni kanna ŋun bɛ tooni kaa ʒila gbambila ka yɛ liiga ʒiɛ ŋun pa o zuɣu maa ka o ʒi gala ka di bɛ kirɛt ni ŋunbala maa mii gbunila kabɛji ka yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli ka mɔri bɛnbɛ nimaani

Paɣa m be duduhirigu shee o paɣarila pileti ka niŋdi kol pileti maa nyɛla zaɣa piɛlli ka sheŋa tamtamya n gba nyɛ zaɣa piɛlli bɛ pentilimi penta piɛlli bɛ zabiri nyɛla zab'sabila ka o ye liiga boɣuwaɣala.

bi niŋdila shoo kpɛ niraba galisiya pam lait nim biɛni ka shab wuɣi wuɣi bi boɣari ka shab duɣi zuɣusaa bi bi yɛ liiga nima niraba ata ka bob bob yaayɛ niŋ bi zuɣuni ka so piri namda piɛlli ka ka so jinjɛm gbunni ka ga balɛt ka so gba so jinjɛm piɛlli

nees n doɣari bia ka o ma maa yaagi o noli ka o zaŋdi bini maa niŋdi bia maa nolini neesi maa mii yɛla noos mask ka kpa spees ka yɛ liiga sabinli ka yɛ chinchin niɛma ka o ma maa mii gbaala o zabiri poni ka ʒi chɛya shɛli din nyɛ zaɣ buluu zuɣu

duu n bɔŋɔ ka bi peentili zaɣ piɛlli ka kuɣusi ʒɛya kuɣusi ata ka dufɛya panpaya dufɛya maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli shɛli zaɣ biraawn ka teebuli ʒɛ di sunsuuni ka kɔlba tamya ka pilɛt tamya ka buku nim paya

ashibiti ni n bɔŋɔ ka shab dondoya ka nees bibaayi ʒɛnʒɛya pateesa nim bɛ nimaani ni gariti ka bi zaŋ pateesa nim zaɣ piɛla piɛla pa gariti maa zuɣu ka di tamtamya neesi nim maa yɛla liiga piɛla ka zaŋ binyahari n niŋ niŋ bi nyingoya ni

goota boɣali n bɔŋɔ ka niraba ata shab chɛna bi so yɛla liiga ʒiɛ ka so gba yɛ liiga ʒiɛ ka so zaŋ o nuu labisi o nyaanga ka niŋdi kool ka so jinjɛm sabinli ka piri namda sabinli duu nyɛla din biɛni biɛni

Shikuru bihi ka bi chibiri shɛriti bi yela sima kpam mini lukuii ka ŋuni chibiri ba maa o yela lakosi buluu ka di yiŋgolini niŋ zaɣi piɛlli ni di bɔɣiri ni bi zila tihi gbunni ka banjira za bi yɛanga ka paɣa maa sabira.

Paɣa n milini duu o zaŋla bini yahiri n niŋ o nuhi ka ye liiga piɛlli ka piri sɔksi sabinli bɔkati za o sani doo zo kuɣu zuɣu kuɣu maa nyɛla zaɣi piɛlli ka gba piri sɔks piɛlli ka so jinjam sabinli ka gbubi foon.

labtop nyɛla din tam teebuli ŋɔ zuɣu ka foon nyɛ din gba paya ka kamɛra gba nyɛ din paya ka buku nyɛ din paya chɛya ʒi nimaani ka bi zaŋ liiga pili chɛya maa chɛya maa nyɛla zaɣ piɛlli ka bi zaŋ buuks shɛbi nimaani